Kɔfe kita Oburoni no nsam., ɛna cake nso si hɔ. Nnwoma nso gugu hɔ, ɛna sika nkakramma nso guguhɔ non.

Nyimpadɔm bi a woehyia mu. Na banbɔfo wɔwɔ hɔnom bi. Banbɔfo no bi hyehyɛ kyɛw. Wɔhyɛ hɔn edwuma mu ntar. Na ahoma fufuw bobɔ ne nkyɛn nkyɛn.

Banbɔfo a hɔn nyinaa wɔhyɛ hɔn edwuma mu ntar. Binom hyɛ kyɛw. Binom nso nhyɛ bi. Binom kita atu. Binom nso nkita bi.

Mpa na sumde ebaasa. Mpa no a woesiesie do kama. Ahwehwɛ a wɔhwɛm kɛse kor nso si nkyɛn.

Teebol nna egua si kyɛn. Teebol no do no nwoma egu do. Adze a wɔde twa foto nso eda do ɛna abɛɛfo efidie yi bi so osi do.

Nsu atɔ ma beebiara ayɛ ma. Ebi nam mu aa wɔkita ikyim. Ebinom so kita kyim aa wɔrefrim.

Nyimpadɔm aa wɔlesaw, mbenyifo na mbesiafo. Besia kor ɔreserew na broni bi so wom. Wɔnyinaa wɔhyɛ abibiman mu ntare.

Agordzi, nnipa abien wogyina table ho a woredzi agor. Ebi nso tena hɔnom. Ɛna binom nso wɔatwa hɔn ho ahyia a wɔayɛ bɔhweadzefo.

Mbofamba a woridzi agor wokita ahoma na wɔrotow na binom so woruhuruhurw, kr hyɛ atar kɔkɔɔ, kor so hyɛ atar tuntum.

Mmoframa a wɔka maame bi ho a wɔhyɛ atare kɔkɔɔ a woabɔ duku ɔtena hɔ. Ɛna abien a wogyina hɔ. Ɛkoro kita kyɛnsee a biribi wɔ kyɛnse mu a ɔde kyerɛ.

Nkanea, na nngua abienna table kor. Gyaframa nso wɔ n'ekyir. Na nyɔma a wɔde siesie dam nso wɔde asiesie mu.

Aborɔfo mbesiafo enum, na Bibinyi benyin kor. Bibinyi no bɔ watch, ɛna Aborɔfo mbesiafo no wogyingyina table no ho. Na table no. nkrataa gugu do.

Nsuo, bɔntene a ɔda hɔ, na nwuram mmoadoma. Ebinom renom nsuo no bi. Ebinom nso wogyinam.

Kanea bobɔbobɔ soro na Aborɔfo mmesiafo abien wɔgyinagyina ase. Afa na afa dei no yɛ adua ba a ɔsisi hɔ a wɔretɔn.

Nnipadɔm a wɔahyia mu wɔ dua bi ase. Ebinom tena hɔ na ebinom nso gyinagyina hɔ. bammɔni bi nso gyina hɔ bi, na papa bi gyina ne nkyɛn.

Maame panin bi a ɔtsena ayaresabea, na nɛɛseni ɔrohwɛ no, na nɛɛseni no kita asaaba a ɔdze retar maame no ne nsa, na nimpa ebinom nso wɔtsena maame no n'ekyir.

Nyimpa binom tsetse do, binom wɔtsena do ebien ebien, binom so wɔgyinagyina hɛn mu, na obi so ama obi photo do.

Nsufi a ɔataa gɔta mu wɔ dan bi n'ekyir. Mboframba gyina hɔ ridzi agor.

Nsu wɔatae fam hɔ, na nyama a ɔyɛ efi efi dedam. Obi te moto do. Obi nso gyina hɔ ɔrehwɛ ade.

Aborɔfo mbesiafo ebien, ɛnna abibifoɔ mbesiafo ebien. Buronyi besia kor ɔtsena table ho a ɔrokyerɛw wɔ nhoma mu, ɛnna bibini besia no nso nso te table no ho bi a ɔrekyerɛw wɔ nhoma mu, ɛnna bibini besia kor gyina bibini no ekyir, ɛnna buroni besia kor gyina buronyi no ekyir.

Efie kɛse mu, mpɔnkye ebien na akokɔ nso wɔ gyina hɔ. Na maamefoɔ ebien , wɔtena waduro ho a, wɔre siw fufu, bankye nso gu kyɛnsee mu si waduro no nkyɛn.

Nnipa dɔm a wɔnam wiemhyɛn gyinabea. Wokita wɔn baag, wɔde nam. Ebi ne de bɔ n'akyi. Ebi ne de kita ne nsam.

Nyimpadɔm a woehyia a binom tsenatsena hɔ, na binom so gyina hɔn enyim a wɔrekasa kyerɛ hɔn. Na wɔakyerɛw hɔn ekyir hɔ dɛ Aban Sikasɛm Nhyehyɛɛ ho ma Ebibiman.

Ɛdan ɛna nipa bi mo egyina gyina ɛnim. ɛkor w'akyia nensa. Ebi nom kuta nwoma, ebi nso bag sɛn ne ho. Benyin koro na besia koro nso w'ate wɔn ho wɔ nkyɛn dei.

Nsuo waagye beebiara. Ndua deda nsu no mu. Na papa penyin ɔhyɛ kyɛw ɔnam do a waadɛ ɔrobɔ fam waama ne nsa do. Dan nso si nkyɛn dei.

Nsɛmtwerɛfo a wɔtena hɔ. Wɔayɛ ahoboa a wɔde dewurubɔ wɔdze reba. Mbenyinfo ebien na mbesiafo ebien. Na mbesiafo no. kor hyɛ atar kɔkɔɔ a ɔreserew.

Asase a ɔda hɔ tradaa. Woesi dan wɔ fa bi, ɛnna fa bi no so, ntomadan wɔ hɔ. Ntomadan no enyim no, ahoma sɛn hɔ a wɔde nneɛma asensɛn do.

Nyimpadɔm a worutu kwan, binom wɔtse efupɔnkɔ do, binom so wɔtse pɔnkɔ do, binom so wɔnam daadze, binom so wokitsakitsa ako ho ndzɛmba.

Ayarsabea, nyimpa bi wɔdeda mpa do, na nyimpa no bi wɔtsenatsena famu na wɔdeda famu. Nyimpano bi nso wɔgyinagyina hɔ. Ayarsahwɛfo no wɔhyɛ ntar fufuw.

Nipakuo a w'ɔhyiam a wɔn nyinaa w'ɔhyɛ ntar a ɔyɛ amanyɔkuo a wɔfrɛ no NDC. Papa yi a w'abaw ne nom yi, ɔhyɛ atar fufuw a ɔyɛ ɔmampanyin dedaw Jɔhn Mahama ne nfoni obom.

Wiemhɛn a aborɔfo wɔrefiri mu worisian. Nipa kor ama ne nsa do a oridzi nkra. Kor nso asɔ afraba ne nsam.

Adzesuafo mbenyinba a wɔrekan dewurbɔ mu nsɛm. Obiara n'enyiwa kyerɛ dewurbɔ krataa no mu.

Nyimpa ebaasa a hɔn nyinaa wɔhyɛ kyɛw. Wɔtsena dua do. Wɔrehwɛ ɔson nom a wɔronom nsu.

Banbɔfo a woehyia mu, na Buronin bi kita krataa, ɔdze rema banbɔnyi no kor. Banbɔnyi besua kor gyina nkyɛn. Kor nso gyina ekyir dei a ɔretwa photo.

Bɛhwɛ adefo. Wahyiam a wɔrehwɛ ɔsono. Na ebinom nso wɔretwa ɛsono nom foto.

Mmesiafo ebien ena mmɔframa ebien ena woresu. Ena banbɔfo ɛle so wo mu ena obi dzi hyira ole twa foto.

Nipadɔm a woehyia a wɔregye hɔ enyiwa. Mberantseɛ no be woeeyi hɔn ntar wɔama hɔn nsa do akɔ sor wɔ enyigye mu.

Nnipa dɔm a woahyiam, wɔreyɛ yɛkyerɛ. Ɛna banbɔfo bi nom nso kogyina wɔn anim. Banbɔfo no wɔn nyinaa wɔhyehyɛ kyɛw.

Nsuhyɛn ɔnam ɛpo do, na nyimpadɔm pii wɔwɔ mu. Binom deda nsugyawrebea ho. Binom nso deda nsuguarebea mu, wɔrobor nso.

Banbɔyɛni, ɔhyɛ n'edwuma mu atar. Ɔhyɛ kyɛw. Watsen ne nsa wɔ nyipadɔm a wasa line tsentsentsen.

Esubɔntsen a n'enyiwa tew fɛɛfɛɛfɛw a ɔda hɔ. Dan fufuo fɛɛfɛw tsentseentsen nso si mu. Ɛdan kor si nkyɛn de yi a ndua atsentsen wɔ n'enyim a afuw ɔwɔ n'ase.

Nnipabinom reyɛ ɔyɛkyerɛ na bammɔfoɔ wɔn ne wɔn ahyaim a sakasakayɛ aba wɔn ntam. Ebinom nso wɔgyina hɔnom wɔrehwɛ.

Dan a woesiesie mu. Ngua, sisi mu. Table si mfinimfin. Table no do no. ndzɛmba sisi do.

Nyimpadɔm pii na woehyia mu a wɔreyɛ yɛkyerɛ fa amanyɛsɛm ho, bino yɛ Aborɔfo na binom so yɛ Ebibifo. Wɔama hɔn frankaa do, binom so ama hɔn nsa do akɔ sor.

Nnipa dɔm a wɔte mpoano wɔregye wɔn aniwa. Papa bi na besiabi wɔrekasa, wɔreserew. Ɛna ebi nso wɔnam ɛpo nsu no n'ano.

Sukuufo mbɔframba pii na woehyiam, ɛnna papa bi a ɔtsena eguam, na maame bi nso a ɔtsena table ho, na papa no rewɔ skuulni afraba kor doroba.